Wetin be di common way wey?? go dey use make dis disease matta look big pass as e bi and how kontri pipo dem go take sabi di koko di main tori from di one wey no follow from inside di report wey dem don brin give dem dis tori pipo sabi use different style to make tori look bad pass as di tin be may di tori sell na, because you know say na fake news wey dey sell pass, if pipo never fear dem no go dey think say dey no go fit buy di news Dis first tin wey dem dey di style wey dem dey use di first one wey dey go just carry betta headline give di tin even is na simple tin dem go just carry betta headline and say pipo go gbas gbos don, gas for, many pipo don die meanwhile maybe na only one pesin don carry but na di headline firdt na im go just take attract many pipo. Anoda one, be say dem go just tok half true dem no go tok di whole truth dem go just give you half information tell you maybe say dis person don catch dis tin im don die im no go tell you say di person get diabetes or get oda illness wey fit, you know put hand kill di person Di next style wey dem dey use again na di one wey dem go use one case use am judge everytin if to say dem get many dffrent diffrent cases dem go just use dat one, and di one wey dem go use na di worst case scenerio na im dem go use begin judge So, wetin kontri man supposed do wen e enter one weak tori. for intanet Di first tin wey you go do as you don see di headline so no judge by dat one no just look headline den begin panic say you don get information, no, open read am read line by line wetin dem tok, wetin dem write even for dat write up you go fit you fit even say di headline sef no even, no even connect in any way to wetin dem dey tok. anoda tin be no fear if any as you don get tori like dis you don read am, check for source check source, check weda na correct source o na, na ogbonge source, na if say na disease kasala wey don burst check weda di source na for world or for you know, dis health bill, pipo wey dey in charge of health matta or weda na from dia dem dey get dia information Di last one be say, no dey quick to share news, no dey quick to share bad news bicos e fit be e no bi, e no bi correct news, e fit be fake news as you don see di news so, you go check evritin check wia di information dey come from, check di source check weda na, to check oda sources check weda dem don talk am for oda oda platforms dem bifor you go begin share no dey, no dey quick dey share information

How e bi say dat wen pipo dis tori begin dey blow dizeaze wahala out of proportion begin dey tok di tin as e no be how e fit make pipo dey fear begin dey wori too much begin dey even dey change di way dem dey behave towards sometins if pipo carry dis healt matta put for head too much begin blow for proportion e dey cause panic, e dey cause problem even di one wey no necessary some pipo fit die from di fear bifor di tin even di matta even reach dia side example wey dis covid dis corona virus tin came bifor you know pipo begin dey tok say na 5g network na wetin cause am e come make pipo wey even get 5g phone or 5g device dey begin dey try to take, dey burn di tin some even go 5g network begin destroy property. Anoda one be say, wen Ebola come heh! I no know who come carry di tin put for intanet o begin say na salt salt water evri body supposed dey baff bifor you know pipo begin baff salt water pipo begin dey drink even pipo wey get get blood pressure begin dey drink some pipo die na salt wey kill pipo di ebola no even reach ground. Na di tin wey we dey tok about fake news. Anoda one be dis vaccine ting recent vaccine for dis, dis one wey women dey take for HBV dey begin tok say em na na di tin go enta begin dey cause cancer or anoda pipo say na di tin wey dem wan use take dia destiny o anoda pipo say post di tin online bifor you know it as a enh! public health pipo begin enta schools or enta you know, market say dem wan vaccinate small girls young girls so dat make dem no grow up come meet dis virus bifor you know it dem don say dem no go take free o tin wey govment don pay for free dem say dem no go take bicos say dem don hear dem don hear, bad bad tins about di tin wey no true wey no even correct nobody go check google verify Dat vaccine dey very expensive but as govment don pay money say make dem give dem for free and you know say di tin dey expire as dem no gree take dem don carry dia tin go and now if you wan take am you go go pay betta money now evri body don con realise say ah na good tin wey dem do for dem o but e done don pass, dat one don pass So bifor pesin begin dey pass bad informate, know say e go cause more harm, know say e go cause make pipo even die pass pass di tin wey you wan give dem

how kontri people dem and every body suppose to dey reason health matter begin dey understand health matter as the thing be and how dey wan tek stay informed sey any matter for healt concerning dem dey suppose don get the informate the first thing country people dey suppose dey do na to stay informed by correct source, no be every way be way you know if na health matter e don get the ogbongeh people wey don dey incharge of health matter as you dey lis ten to dose pipu e no get as dey want take lis ten to you any disease wey don come out or any disease wey you wan know about as you go to those people wey less sey for instance, the world health organization or sey federal minister of health or CTC the one wey dey for Nigeria or real doctor you go hospital or health centre dose pipu don already get, dem dey dem be expert for health matter so e no tek as dem go deceive you da one self na correct source the second one be sey if thing get as the thing be as mey be you don hear something you no sure thing don dey look somehow ask question no carry the thing like dat sey na as you don hearam na so e be ask question ask all dis expert dem all dis expert pipu dem any one wey reach you weda na hospital wey reach you or you go internet call dis ogbonge health people dem ask question dem go give you clarification, another one be you go understand sey no be all health mata be the same, every disease get in own hin get as e dey you no go carry wetin you dey do for dis disease condition carry am put for another one na nayin be the reason why you suppose dey ask question you suppose dey current na how you suppose to dey current steady sey you go dey get informate steady steady for any disease mata wey come your way or the one wey you wan know about na as you don find source you don find tru source you go stay connected if to sey na for radio wey dem dey come wey be sey for one time you know the particular time wey de dey come for radio take talk, you make sure sey you dey always available for dat time just put your timer put alarm dey lis ten to da one if sey na for social media handle you go go subscribe go dey folow dem so anytime wey de don drop informate you go you go just show show for your own page like dat na how you go take dey informed you no go dey folow storee wey dey always geh panic or dey put fear for people

how the society and culture dem dey take affect pipu or pesin when e come to mata wey concern blood transfusion and wetin dis one come mean for healt workers dem sey doctors or nurse o or pipu wey dey work for lab wey dey work for different places wey many um where many different kinds of people dey for society e get different thing wey dey form person belief or um person attitute wen e come to blood transfusion mata or to dey collect blood e get different things the first thing be church, belief e kno people example- example like jehovah witness wey belief sey blood na life e no suppose e no dey man hand to carry life give another man sey na only god fit give life so e dey dey totally against blood tranfusion if na die, mey dey die but dey no go collect blood sey na you wey you wan take safe dia life so da one don already form dia decision so anywhere wey you dey work wey you don already get dis kind um people wey dey dia you no go fit change dia mind or to convince dem most another one be fear, e don get people wey be sey na bad experience as dey don see dia loved one wey die after e don collect blood or wey get infection let sey HIV dis kin dat kind bad disease wey e don get from blood transfusion for bad experince dat bad experience don already form dia dia the way wey de dey take see blood ftransfusion so when e don reach dia turn mey dem collect dey go sey no..... because of dat, dat one don already form dia dia decision sey de no go take blood no matter wetin happen another e get people wey medically dey no go fit collcet blood because dey get different kind one kin um differen type of blood wey dey select blood may be dey don dey get very hyper sensitive um blood wey if even if dey don screen sey dis one dey ok if dey give dem dey fit begin to dey react to da one so dem geh dey very sceptical wey e don come to blood um blood transfusion mata dey go sey make dey just dey dia dey as de dey manage demself differen tins dey form wetin um person don think of wetin dey don belief especially for dis blood transfusion mata wetin doctors and nurses and all the people wey dey work for hospital suppose know as de dey work for different places e fit no be your village e fit be another place wey na one belief dey guide da place you no go carry your own medica um thing wey you don know dey take come dey impozam, you go dey settle you go dey remember sey na different people wey you dey serve as you don go hospital meet different people dey suppose dey very very um receptive and you no go dey judgemental and you go know sey the alternative dem dey so wen you don enter case wey person no go take blood you go um demdon know wetin dey wan do for dat case so nana na to learn how dey go manage balance balance um person respect to person wetin person belief and to also um make dem safe dia life

Wetin be de tin wey de law don talk for dis blood transfusion mata. And wetin suppose dey person mind wetin suppose dey person conscience concerning dis blood transfusion wey person fit reject or im fit accept and how doctors and nurses or pipu wey dey work for hospital, all dis health um care pipu dem, how dey go take balance wetin de law don talk and do dia work wey be to save lives? Generally, de law don talk say for person for a patient health care, dat patient fit decide wetin im wan do for im body, if im say im no want dis treatment if im say im want. For blood transfusion mata, a patient fit say im no want collect blood, sey na so so reason wey make am talk so. If e don reach like dat de go dia e get other things wey you go still look into whether de patient dey of age to make dat decision and whether im get sound mind whether im dey sane na im im mind dey work well, na all dis tins wey de health um care provider whether de whether im be doctor or nurse go check, sey ok dis person dey sound im get sound mind im fit talk dat kind tin and e go e go dey but if to sey na small pikin, na im parent or im guardian wey go make dat decision and if no bodi dey to make na im be sey na de doctor or de nurse or de person wey dey take care of dat of dat patient na im go take de call you know na im go take dat shot, so wen dem don consider all dis tins, dem go also um make sure sey dem explain everything wey dey, explain de risk, explain wetin fit happen if dem no give dat person blood, say de person get all de information wey im need before im say im want Im no want still take de blood or im change im mind whichever decision wey im take, im go document am, e dey document dey documented dey go give am wetin im go sign sey, na you talk o say make we no give you blood transfusion, sey you no want collect, im go sign so de tin dey book dey record. And how de doctor dem or de nurse dem go take suppose take balance dis thing becos na life wey you don come to save na life wey you want save and dis one don dey talk say im no go take blood becos sey for na na im still, de patient still get right for im make im make dem treat am so im go still look for oda things wey dem dey do for dat kin situation wey person no want take blood or im say im im dey against im faith or e dey against im believe dem go explore de other um option or de other alternative wey dey, give am so try to save im life even though sey de alternative de one wey dem bring de person reject am. Na all dis things wey dey go take balance make dem no you know leave dia work of saving life or make dem still save dat life even though im don reject um blood transfusion.

Wetin be miracle healing and how we go fit differentiate dat one from normal um medicine wey person dey take or normal treatment wey person go go hospital collect. Faite healing or miracle you know miracle miracle healing na wen person believe sey as im sick now or if na as something don dey wrong don dey wrong with im body na im go pray or im go fast or na na you know im go go church, dey go pray for am or do um deliverance for am, give am even some dey even drink um water or dey go pour oil for dem. E get different things, but as dey dey just believe say dem no go no be hospital wey go solve dia problem or make we no be hospital wey know wey go know wetin dey wrong with dem. So dey go go church or go mosque or even go [um um] traditional any traditional place wey dem dey call wey dey wey dey religious. Dey go go there even do many many things, different things wen dem dey do sey na dat things wey dem dey do go make dem to dey ok. But um de normal one wey we know, de medical one be you go hospital, dem go look your, hear wetin dey wrong with you, do test for you, den from de test result, dem go know how dem wan take [um um] give you treatment, how dey wan take cure wetin, as dey don look inside your bodi, do different things, see ah na dis thing wey wrong and na na how na na na like dis wey we go take um make dat thing dey ok. Be sey two of dem dey different becos de one wey dey believe sey na god wey go heal am, na god wey go use de miracle make im dey ok. Dat one, some of dem, dey no dey gree even take medicine o dey no go even want do test check wetin dey wrong with dem make dem even know wetin dem dey pray. Other ones dem, some of dem dey mix de two o, dey go still go hospital go do test. Dey go even collect um medicine, but dem dey go that church sey na miracle wey dem dey wait make God give dem. Dey go just mix am, dey go dey pray dey take dia medicine dey believe sey na God go use all of dem work. E get pipu wey still no even na everything na dey go go hospital check wetin dey do dem, see as de hospital fit help dem. Anyway, as long as sey na de um hospital wey person dey work or as you be doctor or you be nurse or person be nurse or anytin. As dose kin pipu come, you go still do your best make you explain give dem sey e no dey against dia faith na just to help or see na dis one now im dey emergency, while you dey pray make you also you know you go respect dia believe, respect wetin dem talk still give dem medical advice, so na dem now go decide which one as you don take talk to dem becos you no go begin dey castigate or dey even give insult put um or give insult join, na like dat.

how the different religions dem dey take approach dis faith healing how de dey take do the miracle wey go heal person body as different religion dey, dey get different belief sey pipu wey dey for christianity na god, na god wey de dey believe in e no sey gawd Almighty e fit do anytin so dey usually dey encourage people make dey do things wey god like so de fit god fit show dem mercy sometimes na prayer when dem go give the person dem go tell am make ego read psalm psalm wey dey talk about god come fight for dem sey may be na spiritual problem mey god come fight for dem mey god come heal dem dey also dey even give dem um tell dem mey dey fast small as much as dey can some of dem now well may be for church dey fit hold mira um healing service dem or or special service wey dey go pray for the sick some of dem still dey fit give dem olive annointing oil sey mey de dey rub or even give dem holy water sey mey dem dey drink the thing dey pray dey believe god all of all the thing wey dem dey do na make god come heal dem mey dem dey alright for islam some, some na still Allah wey dem dey call, dey go dem dey give dem Quran verse sey make dem dey recite the thing dey belief sey Allah go heal dem another one dey be even dey give dem black seed some of dem dey even give dem zam-zam water sey dey go uzam baf or drink the thing na the tin go help dem, e get for even the traditional ones na even dem dey do some spiritual rite sey mey dey do sacrifice sey mey dey show mey dey buy goat or buy cow or buy hen depending on the kind sickness wey de person get, wey dey don buy all dis thing dey go do some prayer o some, some consultation for dia hen come dey ask me the spirit healing um mey dem dey alright because na the sickness wey carry dem come which ever way all dis um all dis religion dem e still involve prayer because na na na um spirit wey dem dey beg sey mey dey heal dem, do some some of dem the traditional one dem go carry herbs carry um leaves dem wey dey inside bush give dem sey mey dem mey be boil the thing or cook the thing drink the thing sey the thing also dey even heal room or the thing dey pursue spirit o as um bad spirit as the thing be but all of dem still na prayer wey de dey pray make sometin come heal or make something come make dem beta

wetin be de casala or the problem wey fit burst for when person dey relax only on fait healing, e don talk sey e no go go hospital e no go go check himself na prayer wey e wan pray come out and na only da one wey e go do and how person suppose balance im faith wetin him belief sey God go do foram and going to hospital to also um go collect um medicine or treatment every bodi geh e own belief hin get wetin hin dey belief but when person dey sick na him suppose go seek e professional help wey you don see wey you don know sey we you don look yourself sey your body need dey OK and you sey na only prayer or na only church o or na only mosque o wey you go go seek help problem dey fih fit come out for da one number one be sey you no know the person no know wetin dey wrong with am e fit be simple thing wey simple medicine fit solve but because sey you don, the person don even belief sey na everything wey dey wrong with am na god go cure am mean while na still god make dat doctor na still god make nurse wey keep no simple thing for ground sey make you any-how any-how wey person feel make the person go dat side go collect treatment make the person still dey belief sey god go use da one work da one na the first problem, the second problem be sey the thing wey dey wrong with you fit be emergency and the delay wey you dey take dey waka from one church o from one healing place to another the delay wey da thing, the damage wey da delay dey cause dey too risky, example person wey get low sugar every time him eye dey turn am na e no know wetin dey wrong with am and you dey delay, you dey waste time you dey waka from one, dey fit give am herb and you know sey some of dis herb dey even bring down suger well well na die you dey, the simple thing be sey make you go check first, you suppose check fast na when you know wetin dey wrong with am the person go now know how you wan take do the waka the nex..... the...another point be when the thing go became worsen e get sroke e no go hospital mey dey even eee begin dey one dey sey na may be na spiritual problem you go where dey begin burn candle burn fire do many things and the thing dey worsen and you know sey stroke e dey one kind e no get the person no sick e medical at ten tion the thing dey worsen dey go and the las one e fit die from dat dem sey na enemy but you know the person go hospital go go checkam dey folow normal due process wey dey suppose uhm take give um person wey no dey ok how person suppose balance dis thing balance your believe balance sey na god dey, na god create everything nayin make everything nayin fit even give you new everything for your body balance am with na as your life as your body no dey alright you go check hospital because you know sey na still god wey create every body na still god wey create dis job wey we dey do na still him wey proof um make the material down wey even give doctor sense make dey collect dis treatment as as something dey wrong with you as you come belief sey dat thing fit no be um thing wey hospital you go try first as you dey pray as you dey go church dey come house dey pray you go go hospital go do test go check wetin dey wrong with you if hin get anything wey dey give you wey dey help you go dey drink dat thing then pray dey believe god sey god you fit use dis wan heal me na da one be the balan na da one wey you go apply wisdom you go use wisdom as you dey pray to god you dey also ask god make him use dis word still make take dey help you make you even get alright

How health care providers dem suppose take communicate well well to de patien, make dem understand wetin de patien dey talk, wetin de patien believe and wetin de patient want? Good communication dey very important e dey key for wey you wan help patient and e go help doctors make dem understand wetin the patient really want and where de where de patient dey come from, e go help doctor know wetin patient believe, wetin be im values, and wetin go make make am make make wetin go make am collect dis treatment above another one. De first thing for communication in anywhere na to lis ten, before you begin talk. If you lis ten well, you go hear both de one wey patient say and de one wey im no say you go see body language you go you go see im feature look am look im face well see wetin im want talk and wetin im want express. Secondly, as you don lis ten so, as a doctor na to use simple English break de thing down, no be to dey say you have hyper ten sey your blood pressure dey high, e dey high e don reach dis number to bring am down na dis thing wey we go give you. You go use simple um um um terms come break de thing down make dem even understand wetin you dey talk. if you geh confusion maybe um for wetin de patient don talk you fit ask question and de question make e dey open ended make you no dey um um very ten se or like sey you wan push am for one corner make e just dey mutual maybe de question about his believe you want ask am sey but how dis tin wey you talk now take affect sey I want give you um medicine e no be de same thing. Na dat question go even make dem begin to dey reason wetin dey um de doctor or de nurse dey talk and in all of dis de doctor suppose even respect de patient and wetin im dey talk e no go begin talk bad about de culture dey give dem de bad things de bad side of de of de culture or of de religion dat one no even dey dey relevant for de mata, na even if wetin no mata wetin de patient talk you go just say ok no wahala sey you respect wetin im dey talk and e dey always dey dey important to dey involve patient family member wey follow am come or de one wey dey support am or even im religious leaders, becos dis um dis pipu now dem go know how dey wan take put de thing wey um how de patient go understand am. And wen you don as a doctor you don even um carry many things talk explain give de patient, ask de patient [make] whether im understand wetin im talk and even go one step further make you ask am sey make im tell you wetin you say. Na dat way understand you know say im get im understand wetin de doctor say true true and [um um] your body language as de doctor as you dey talk go show sey you whether dey ten se or you dey forceful or you just dey um patient and empathic na dat one go even make person begin dey trust you begin open up and begin accept wetin you dey talk wey even dey different from wetin dat person believe dat patient believe.

Wetin be de common faith related um health concern wey doctors fit say, things wey be like wen patient don request for prayer or im don request for some spiritual things wey im want do. For hospitul doctors dey meet different pipu wey get different beliefs, some strong some some wierd and sometimes dis belief fih affect how dey don dey see dia sickness or how dey want take receive dia treatment. Some of dis things doctors go see dem. Example, like some of dem fit request prayers maybe dem dey go for surgery some of dem fit um call dia um dia religious leaders make im come pray for dem inside de theater before they start Another one be some of dem fit um reject some medical procedures say e dey against dia faith, like Jehovah witness pipu wey go talk say blood transfusion no follow for dia faith, dem dey against am. Some dey no dey even take accept um organ transplant say as na god if god na as god make dem na so dem wan be. Some pipu wen dem dey fast dey go tell you sey dem no go fit chop o na dis fast now na must dis so treatment wey you wan give dem now dey go tell you say make you just leave dat one even if wey you know sey dat treatment dey helpful to dem. Some other pipu dey believe sey na only spiritual prayer or spiritual tins like sey anointing oil o holy water o praying o go cure dem even wen you dey give dem treatment de bodi language wey dem dey even give de doctor dey tell you dey tell dem sey dis tin wey dem dey de medicine wey dem dey give dem sef dem no go dey fih no even put mind to dat one. Another one some pipu dey think sey if dey begin tek medicine or begin receive treatment na im show sey dey no have faith in god so wen dey give dem treatment dey no go take wen dey reach house dem go keep treatment begin dey say na god go heal dem. Other pipu be sey dem believe sey na miracle wey go wey dem go do for dem sey no be de even de medical advice wey you dey tell dem make dem, maybe na diabetic patient, you dey tell dem make im no dey chop sugary things make im dey mind de kind food wey im want eat wey im suppose eat na dat way e go help am. Im go tell you sey no dat one no na dat one no mean na god go just heal im so im no go even pay at ten tion to wetin de doctors dey give dem. So na dis kind things wey doctors fit encounter in in dia in wey dem dey wey dem dey see patient and all dis different things dey suppose don already know how dem go tackle am case by case.

Wetin go happen if say doctors begin to dey respect patient right or em wetin di patient don choose na dat tin wey dem go respect na dat policy wey dem go follow. Di tin be say if health care providers begin dey respect patients choices for lets say um, evri day um di hospital mata or evri day health mata wey come. E get two tins wey go happen good tin go come out also bad tin fit come out. Di first tin be say, patient get right di govment don tok dat one di law wey dey support, um, pesin right, human right pesin get right for wetin go happun for im body so dat one dey e go even encourage pesin make dem dey open dey come out dey tok wetin dem want dem no go fear bicos dem don alredy know say dia choice or dia decision or wetin dem tok go mata. dat one na one tin anoda tin be say e go make e go also help make um health workers dem doctors dem, nurses dem begin sit up dey begin, dey train dem sef ey upgrade tin dis patient fit no want em dis em method o make we get variety of um betta standard wey even if dem no wan dis dis one dem go wan anoda one, you geh options for treatment go increase bicos say dem no know say, dem don know say em dia patient fit no want dis method so, im go get different oda method dat one na improve em health care em policy e go bring. Anoda one be say e go even make make treatment dey go fas fas bicos wen di patient don come don agree say ok na dis one wey im want bicos say im don give am different options wey go support wetin be im believe or wetin be im ddey fear e go, treatmet, treatment go dey easy very easy make im make im body dey ok but di bad tin wey wey go come out for dis one be say if di patient insist say im na wetin im want say maybe im no wan dis treatment wey di doctors or nurses or di health care giver dey give am im tok say im no want say, em e dey im best believe death fit happun bicos e dey get some kind case wey you no even get any options again, you no even at dat stage wey di patient dey, nothing else, so if dem begin respect evribody na im be say you go save life like dat e go e go even hard wey mey di doctors dem just dey leave patient make im begin dey die say im no want dis treatment and na only dat one especially cases wey na only dat method na im dey for now or den. Anoda one be say e go increase cost bicos dat choice wey di one wet dem dey bring come out first na di one wey dey dey easily accessible if e get treatment wey doctor go bring for hospital, go bring for patient na di one wey dey dey easily available di first line first na den na dat one e go bring out wey dey even affordable but if patient begin dey say im no want dat one wey dey already even dey acceptable dem don even e dey conventional say dem no want dat one di next one wey dem fit bring fit even dey much more expensive as to say na nobi di one wey dem dey give evribody na im be di tin di tin go dey ok but e also dey geh oda tins wey fit come out from am.

wetin be some kind ways wey doctors supposed dey take to dey dey manage some kin conflict or disagreement wey don come out wit patient who don get, wey geh stong wey don disagree wit um medical treatment or medical recommendation Di di thin be say pipo dey get tins wey dey drive dia lives to some pipo na fait na di tin wey dem don believe na dat tin dey determine which decision wey dem go take as dem don come hospital doctors supposed know say pipo dey different and as na di strong belief wey dey drive dem im suppose calm down wit patien begin reason wit dem Di first tin wey im go do na to stay calm and dey respectful as if say dem get right to dia faith and dem get right to even say wetin dey happun to dia body no dey begin argue like say na court wey you dey you wan prove say you dey as a doctor say you dey right na as you don respect say i respect your faith o but wetin you wan tok na im no even relate to faith im no contradict your faith na just to get you better you can even dey um involve di your religious or activities and still be taking your treatment. anoda tin be, look for di doctor supposed look for common ground wey dem go agree as dis one say im no go move ground, as di doctor say na dis treatment wey we wan bring im supposed look for common ground wey two of dem or um im and di patient supposed come agree sey if we no treat am your life dey at risk na dat one bicos, di important tin be say na health wey carry am come explain di rsik give am no bi to put fear o but na to give am di reality as tins be a simple tin no bi to dey put complications just explain di risk give am say as dis disease dey so, see how we go go o, see wia e wan end and if e still reach dat side e no gree di tin be e go check weda e get oda alternative method except dat one wey um di medical treatment wey di doctor wan do im go check say if im get anoda way wey dem wan take address di mata make im still dey ok. Anoda tin be dey very important make dey involve patient religious leader or family wey get same belief wit am make only di patient no dey make decision if im hear from oda pipo as di doctor don explain im religious leader or im um family member come explain di risk o and evritin wey dey involve dat those pipo dey go dem know how, if dem agree dem know dem wan take break di tin give di patient make im no dey like say um im dey go against im faith o or im no wan um im no want hurt any body And las las as di if di patient say im no want oh ha notin, di doctor im supposed know wen to let go make im no begin dey force or begin dey push make im still accept try oda ways and still explain risk give dem